duu m-beni duu maa du'piɛll n-nyɛ li kuɣisi ʒe di puuni kuɣisi maa kuɣ'ʒiɛhi ka teebuli binyɛhuri ata n-tam di zuɣu ka pikicha tabiya tiivi bela di puuni ka flaawaasi tam wɔdurɔɔpu zuɣu

lapitopu dibaata tamimi ka gbam'pi; lla taapiri di zuɣu ka bukunima paya ka so sabira ka istipula gba paya sitipula ʒee teebuli maa teebuli piɛlli ka sipɛsi paya sipɛsi sabinli niriba ayi foonima m-paya

dabba pam n-zaya ka shɛba ye liiga piɛlapiɛla ka shɛba ye zabbanima ka posita tabiya afa maa wuhiri ba la binshɛɣu din pa posita maa zuɣu maa shɛba pilila zipila shɛba mi bi pili zipila jiŋli maa jiŋ' piɛlli n-nyɛ li